Usaba atambudzika nemwana pamuzi usingamuendesi kwaanofanire kuenda kune vanhani vake kutamba vanotamba veite zvekunyakaza nevanhani vavo ikweyo izvi zvakakosha kuti obude kuzoenda kuchikora chemenemene azonesi.

Mwana weshe unotokosheswa, ngaakosheswe, kubvira achiri mundani mwamai ake kusvika akura. Eidzidziswavo kuende muzvikora, kuti azoone ndaramo yakanaka, ngekuti dzidzo inthaka yausiye-nausiye.

Hwana hunodakara yaampho hweifunda huri hudodori huri kuzvikora. Neadzidzisi akona anosisa kutoitawo kungatei ana adodori kuitira kuti hwana hwo hudakarire kuzouya kuchikora kofunda.

Hwana hudodori hunoda kufunda hwotoendeswa kuzvikora hwakatsonga kuitira kuti ana mai vasare veishanda naho hunodakarira kufunda ngekuti dzidzo ndiyo nhaka yehupenyu inhaka yausiye nausiye.

Abereki tisakorere kuite mishando yedu ngendaa yekuti tinenge teithikabezwa zviro zvedu ngehwana. Ngahuende kuzvikora zvaho. Kwehunoenda hweibirayo hweifundiswa hweitamba neamweni huriyo, isusu teitoshanda.

Madzimai anokone maningi kufundisa vana vechidodori ngekuti vanokone kutsengerera pane zveshe zvehunenge hweiita pane madhodha. Kunofundwa nemitambe kuti hwana hwudakare.

Hwana hunobadakadzwa yambo huri pazvikora zvawo hweitamba nehundani hwawo akusi kotatiche mabhukupi hunotoitawo nekurumba hweitopuwawo nemikombe kukomba kuti ndiyani unenge wapinda undani otodakara ndizvo.

Zvikora zveana adodori izvi, zvinobaade kuti zvidzidziswe ngemadzimai. Madzimai anozvikona ngekuti vanokone kutsengerera. Madhodha avazozvikoni.

Hwana haudi kundoti ngariyo hwabvira huno ndotaticha mabhuku hunodawo zvekutambazvo, hino pakaita zvekutambisa zviyani hwana hunobadakara mukati mwezvikora nezvimweni zvasara kanyi zvinotozodawo kuuya yoo.

Zvakarongeka yaamho zvekufunda hazvitwi zvemubokoto kuti toamba nekutofunda ichi. Asi zvinonga zvakatonyorwa pashi kuti nomukuvo uvu tinonga teitaticha zvekati, mukuvo uvu tinenge totatiche zvakati kuti nemwana paanouya kuchikora arongedze mabhuku emene.

Chikora chakanaka yaho vana vanoda kubata vatori vadodori kuitire kuti ndxondo dzavo dzisakomba dzinoda kuti dzibatwe vazive nhaka yavo vazoona chekubata mangwani mukati mwendaramo yavo .

Kuzvikora kunofundwe zvakawanda zvekutatiche mabhuku. Zvekutambe mitambo yekugwinyise makodo. Mitambo inoiyi inotozobetserazve vana vanonga vaitamba kuti vazopona ndiyo mukati mwendaramo dzavo veitobhadharwa.

Nyika dzeshe dzakatozoona kuti kufunda ndokwemene mene kunosisa kuitika mukati mwendaramo. Muntu usizi kufunda aashiriki pajingindi re vantu nechaanoreketa vantu vanochiona ingatei aichironzopi.

Hwana hunode kubusa maningi. Mukatobeke chekurya kuzvikora zviya, hunouye hwakawanda maningi ngekuti hunode kuzviondhla. Kurya kunodetsera kuti husafunda hweifunge zvekanyi ,kuti tode kuende kanyi kotorye sadza.

Muntu weshe azonyambokorera kuenda kuzvikora zvedera -dera zviyani ngaatomboitawo nguwa yekuti aende kofundawo zvikora zvevana vadodorizvo kuitire kuti akure akachangamuka mukati mwendaramo yake nekuzokonawo kubhara nekuerenga.

Kuti mbatso dzekufundira pazvikora dzaite shomani vanotoaka nedzemapanxeyo kuitire kuti mwana weshe aone pakangwaririka pekufundira ngekuti muntu asingazi kufunda hazvinasi kukombe kukwana kwake muntaraunda dzatogara mazuvano.

Mbatso dzinodzidzire vana muzvikora zvinosise kubeteiwe kuti vana vaone mudzidzisi eyinyora kuti navo, vozobarawo pashi, vazokonawo ngekuti vanonge va chiona.

Kufunda kwakanaka mukati mwe ndaramo yedu ne vasharuka vano kone kuto fundawo zvona zvidzidzo zve pashi zvo ne vana vadodori ngava ende zveyo ngekuti dzidzo yaka nakire muntu weshe unozoonawo ndaramo yakanaka mangwani.

Muzvikora zvevana vadoodori, zvinobaade kuti weidzidzisa zviyani wopota weibhare pashi. Kuitire kuti vanawo vazokonawo kubhara. Mwana akaona chakabharwa aazochiriyarwi asi unondoramba eichiqabanga.

Hwana ngahubatwe huchakatsonga kuzvikora, kuti hufunde ngqondo dzakona dzichakatamba. Ngekuti ngqondo dzazokomba sedima adzizoiti kudzithoba.

Zvipambireki zvakabaanaka yaambo zvinokukombidzire kuti ndau yeuri kuenda waakuguma here kana kuti waapasinde nepaunonga weisvika. Nezvikora zvakona zvakandonakazve kuitire kuti vantu vafunde, vasazoita mabungupe-e pane antu.

Magama amweni anonyorwa pabanze perushosha rezvikora akabanaka maningi unotozviziye kuti ndasvike pachikora chevana vadodori kuti chiri chevasharukwawo chinotoonekawo chega.

Kuzvikora kwehana hudodori kunotode kuti hufunde hweiona mifodho, kakaona mufodho wakanonga kadhibana nawo kanotohamba njira yeshe keireketa ngezvazvo kanyambori kanyi kanotozvixabanga akazozviriyarwi.

Kudhaya antu aikone kundofundire pashi pemumbiti asi mazuva ano votoakirwa ngembatso kuti husanaiwa ngemvura hwana kana kupishwa ngezuwa hweifunda ngekuti hunozonyare kanyi.

Ishara ude wotoita zvekuketa chikora chaunenge weida ngekuti zvikora zvawanda pasi penyika ineyi vantu vakatozozviona kuti ndizvo zvinounzawo mare ngekuti chero ukakona kuake chiro chake kuitira kuti muntu weshe afunde.

Ku zvikora zve vana vadodori kunoto baide pekuti muntu uno pota eyi vharira kuti mwana awone kuziye kuti chakarwa cho chinombo ronze kuti chinyi oto chiona zviyani ato zvikanganwi uno ramba eyizvi funga.

Kuti hwana hunase kuonekwa kuti hwazvizwa here zvehunofunda zvinotode kunyorera mapepa oiswa kurukumbati kuti hwakanyambogara muchikora zviya hwotoningira hweitozvi tatichisa hwega.

Aibhukupi rinondotatichwa mukati mwezvikora, vanhu votodzidziswawo kurukane misoro. Kurukana uku kunoita kuti vantu vanake hope dzavo nekutizve vanoruka vakhona vanotoonawo chekupona ndicho mangwani mundaramo dzavo.

Mukati mwezvikora, vana vanofunda ngenjira dzakasiyana-siyana. Vanodzidze veione zviro ndiko kuti vabate, kuti vatozozvikona kuzvinasirawo. Vanotozopona ngenjirayo yekunasira zviro.

Munofunde vana vechikora munosise kunge maka hlamburuka musaite zviro zvinokuvadza. Ngekuti vakakuvara vana hazvi zodakadzi haatozochidi chikora uno zochizonda.

Zvidzodzo zvenyara zvakabanaka yambo ngekuti mwana unombafunde chemene chaanode kuzoita mundaramo yake akura akura ,izvi zvitozomuita kuti mpuri yake ibusewo kubva munyara dzake.

Mukati mwembatso dzinofundirwe ngevana. Munosise kunge mwakanaka yaambo. Musina chinokuwadza, ngamugare mabhuku ega nezvinoshandiswa ngemudzidzisi kuti vana vakasike kubate zviro.

Vemuzvikora zvepadera vobaita zvemene, hawangoningiri mubook rega rega asi wanotobuda nepabanze veidzidzisa vana kuti vanatse kubaona zvemene, vana votofundiswa zvemene zvekubata nenyara zvinozowaita kuti waponewo ndaramo yakanaka.

Zvipo zvevantu zvakasiyana-siyana mukati mwekurarama. Amweni aakoni kutaticha mabhuku ,asi vakadzidziswa mishando yenyara vanoizwa yaampho. Izvi zvinotozo vadetseravo mukupona mwavo.

Mwana weshe ngaafunde pashi penyika ineyi. Kuitire kuti asazoite kunge kamuphetu asvike pane vantu vakafunda. Dzidzo ndiyo yega inoite kuti muntu agashirike muntaraunda.

Ana eifunda mukati mechikora zviyani, vanenge veinyora zvakawanda -wanda. Asi ,pane zvinozobharwa kupera kwegore kuona kuti vana vaipurutana ere.

Vana veibve kuzvikora zviyana, zvakakosha maningi kuti vahambe vakaite zvikwata-kwata. Ngekuti mazuwa ano kune vantu votohamba veizingeye vana kuvahlenza, veitopfuma ndivona kutengese zviro zvemwiri dzevana.

Mazuva ano vana voende kuzvikora ngemovha. Kudhaya vantu vaienda kuzvikora vasina netxatuya veibatsike pashi ngezvikunwe. Vobude kuzvikora zvawo zvekuenda nemovha zvakanaka ngekuti vanobate mukuwo.

Dzidzo intaka yeupenyu. Ma..adzidzisi veidzidzisa zviyani vanokono kutoshandisa vana vantani kuti vadzidzisewo vamweni vavo. Vana vanokono kutopurutana vantani vawo zvakanyanya kutodarike mudzidzisi unonga akaeme pamberi.

Zvibandela zvakanaka yambo kuti weiguma pandau zviyani wotoona Wotoona chipambureki wotoziva kuti watoguma pona pandai fixa paya azotambudziki ngenyaya yekuvhunza vhunza vantu mukati menjira.

Veiende kwounoenda zviyani ukatoone chibandela kana chipambureki votokwenere miro. Ngekuti unonga vatoguma paunenge veida kuenda kana kuti unonga vatova padhuze.

Kwane zvikora zvekuti vana vanotofunda veigareyo. Hino ndau yekugara yakhona inenge yakashomeka. Kwakutonasirwazve nemibhedhu yemiturikidzwa kuitire kuti mwana weshe aone pekupinda.

Weigume pantharaunda dzehurumende zviyani dzakaita sezvikora kana zvibhedhleya unotoona ngemireza inonga iripo. Iyi inonga yeidzidzise vana kuti vana vadakarire nyika yavo vade zviri mukati menyika yavozve.

Zvikora zvaane movha dzinohambise vana kubve kumakanyi kwawo zveivaendese kuzvikora, nekubvazve kuzvikora zveipetudze kumizi yavo izvi zvinoite kuti vana vagume ngeguwa.

Kuchikora zviya pane nguva inosvika yekuti vana vanonga vonyoree mazamanisheni kuti vadzidzisi vaone kuti vana vaiyayeya ere vaipurutana ere zvavaidzidziswa sure.

Kufunda ndondhaka yowupenyu. Vadzidzisi vanokone kushandise vana vantane kureketa varipamberi veyidzidzisawo vantane vawo. Vana vanozvidakarira ngekuti vanokone kupurutane kunevamwene vawo zvakanyanya kudarike mudzidzisi wawo.

Vana votokwikwidzana pheyani vari muzvikora kutambe mitambo yekupundure bhora inyambori neyekurumba. Izvi zvinodetsera ngekuti umweni mwana haakoni kuzwa zvinofundiswe muchikora asi unokona kutozoponawo ngekurumbakwo nekupundure bhora.

Mwana weshe kuchikora, ngaaende kofundawo zvinoitawo vana vevantani, kuitire kuti azoerengwawo mukati mwentaraunda dzedu. Usizi kufunda unenga usina kumira.

Kuende kuchikora aikuende kofunde bhuku rwgapi vantu vanotofundawo ngekutambe mitambe yakawanda kuitire kuti vagwinyise makodoawo vamweni vanotozopona ngemitambe iyi mukati mwendaramo dzawo.

Zvikora zvotovakwa chero nevantuvo ngekuti zvakaonekwa kuti dzidzo ndiyo nhaka yeupenyu. Zvino vantu votopfumazve ngekuvake zvikora vana veifunda varimwo.

Kuzvikora kwakanaka yaambo nekuti hakutatichwi mabhuku ega. Vanotoita nemitambe yakawanda yakasiyana-siyana, veionekwa ngevanhani vavo. Vanonga veitokone mitambe iya, vanotozotorwa kutozoiite padera-dera, veitozopona ndizvona zvemitambe.

Mazuva ano mabhuku otobekwawo nemumakombiyuta kuita kuti vantu vasasapedze mare vaitenge mabhuku aya ,zvoitika nekuzvikora kweshe kweshe muntu weshe wakutowerengawo bhuku pasina kubhadhara mare yakawanda.

Nekuzvikora zvepakati nepakati kutoshandiswawo piyani makombiyutakutsvake mabhukumwo , izvii azvichadiwi ngokuti mabhuku ainesa kuti muntu weshe amaone mukati mwezvikora aingotengwa ngevane mare vega.

Hwana hunosise kuramba hwakachena hurikuzvikora zviyani kunotogadzirwa nezvihlayo zvakabatana nepekubharira pakona kuitire kuti hwobhara zviro zvahwo zvinge zvaka qonda.

Mitambo yakanaka maningi mukati mwezvikora. Inoito kuti vana vambosundhurika, vasandoramba veixabanga ngezvemabhuku zvega. Vanopota veigwinyisawo makodo awo kuti mangwani mitambo iyi vanozokonazve kupona ndiyona.

Kufundise muzvikora zvedera zviyani kunotoda nekuti mwana aone zvemene zvaanenge eifunda. Ndoozvinoite kuti asazvikanganwa. Peshe paanonga ari unotozvixabanga.

Vantu vatofunge kuite mare ngendaa yezvikora. Zvarazvaakwa peshe-peshe, kuitire kuthekeye mare yekuti vatopona ndiyona. Vakazvione kuti dzidzo ndiyo ntaka yeupenyu.

Mwana weshe kuchikora. Vana ngavagidhe veiende kuzvikora ngekuti vanongwaririka variyo. Vanofundawo zvinoitika mazuwa ano, kuti vasazosiyana nevekunyika dzimweni.

Zvakanaka yaambo kuti veigume pandau vobeurirwa nguva nevanenga varipo. Izvi zvinoitike kuti vana vanonga vari pachikora zviya vasatize zvikora vagare vakangwaririka vakambonyerwe mukati.

Kuzvikora zvedera zviyani aipi ana anenge achitsvaira pabanze nekukorobha zveshe kune vantu vanotodaidzwawo vanenge veiholeswa mare vanochenese zvikorazvo kuti vana vasagara panematsvina.

Muzvikora zvikuru vadzidzisi vakona vanonga veitotenderera veione zvounonga weishanda kunyazi ngezvemaoko, vanonga veida kuzviona kuona kuti unogwinyisira here, nekutizve wazvibata here zvavanonga veironza.

Kuzvikora zvedera zviyani kunofundwa vantu vakaita jingindi kuwanda mumbatso imwe atichaiti zvekufunda mumbatso imwe ngekuti nyika yeshe inenge ichida kudhibana pachikora chimwe ngekuti zvikora zvinozvi zvishomani.

Kuzvikora zvemhando yepadera-dera, kwakabaanaka maningi, ngekuti vantu vanoto mwawo putugadzike variyo, mune mbatso dzakona dzamuno topinda meyito mwawo awubvunzwi.

Zvikora zvevantu vepashi azvifaniri kutodzana nezve vantu vasharukwa ngekuti ino kunode kuti nevana vadodori vaya vaone kuti kwakanaka vazoshingirirawo kogumeyo veidhibana nevanobve kunyika dzakasiyana -siyana.

Kuzvikora zvdera kwakanaka yaampho akuna munthu unoenda nechikari chekuzoende kobikire sadza kona ikweyo, asi vana vanonga veitobikirwa veitorya variyo.

Kuzvikora zvedera vanthu vofunda vakawanda mukati membatso imwe. Avaendizve vakadhloke zvidhloko zvakafanana. Zvatosiyana, umwe naumwe unodhloke chake chaanonga eitoda, kuitira kuti vazokonawo kudhloka voozoende kumushando.

Zvikora zvemihlobo mikuru kudai zvakanaka yambo zvinosisa kuva nasirwe kuti zvisiyane nezvevana vadodori kuitira kuti nehuri kanyi hunozoti toda kuendawo kwakaenda ana taita nana mukoma ngekuona kunaka kwechikora chakona.

Zvikora zvepadera zvakanaka yaamho ngekuti mwona mweunenge weigara munotobekwazve nepekuti utatichire nemigxiba yekuti utsvete zvidziyo zvako zvekuti uzodxoka.

Zvikora zvemuhlobo mukuru kunowandiwa ngendaa yekuti zvishomani munyika . Vantu vanoende kodhibaneyo vakawanda zvekuti nguwa imweni zvekushandisa zvinoshomeka.

Ku zvikora zve dera kwaka bai naka yambo munokona kufunda muri ashomani shomani meibai natse kudzidzisana muri vashomani kusaro kwo pane kufunda makawanda auzozwi zvinhane zvaunenge weida kunzwa.

Chikora chinosise kutonake kubva ngekubanze kwachona ateyi wapinde mukati mwakona. Ngekuti vana adoodori vanosise kuyemura zvikora zvikuru izvi kuti vafunde ngesimba kuti vazogumawoyo.

Magarire ekuzvikora zvekudera akasiyana nemagarire ezvikora zvepashi. Kuzvikora zvedera unotogara uri ngechemudenga kuti uningire mudzidzisi unenge Ari pashi nayewo unokwanisawo kukuningira uri derayo weipurutana zvanoronza.

Mhatso dze muturukidzwa dzaka naka yambo ngekuti vana vano ngenemwo mu zvikora zvemu hlobo yepa dera vaka wandisa zvikora izvi zvishomani hino mwana weshe unoto kone ku ngenawo mu zvikora zvinezvi eito garepo eyi funda.

Kuzvikora zvedera vantu vobaafunda veiite zvavanonga vafundiswa. Haikona kuti mwafunda , hamuchaiti zviro zvakhona. Izvi zvinodetsera kuti voozosangana nazvo kumushando zviyani, avazovhunduki kushandise michini.

Zvikora zvedera zvakanaka yaampho zvinoita kuti nevana vari pashi pashi vazviyemure . Vabaataticha ngesimba rawo reshe kuti vazoteerawo kunenge kwakaenda anamukoma awoyo . Ngekuti dzidzo ndiyo yaventaka yeupenyu mazuwa ano.

Kunofundire vantu vasharukwa kunosise kubachena yaampho. Kusafanane nekunofundire vana vadoko. Kuitire kuti vazozviemurawo, vazodakarire kuti tode kuzoendawo kuna ana mukoma nana taita edu koofundireyo.

Kuzvikora zvedera vana vanotofunda veiite zvemene zvavanozOtoosangane nazvo vamukatu mwekushanda izvi zvinodetsere kuti avazovhunduki voone micheni imweni.

Kufunda kwe zvikora zvepa dera kwati siyanei nekwe pashi pashi kwe hwana hu dodori iyo unoto enda nema kombiyuta ako weito dongororemwo kuone mabhuku aungade ku taticha ndiwona munoto fundazve makawanda mu mbatso imweyo.

Zvikora zvikuru azvichaitii magarite etinoita tiri kuzvikora zvidodori , votogare zvihlayo zvakanaka nekutoti vanenge varimudenga unofundisa aripashi kuitira kuti muntu weshe aone mufundisi unonga srimberi.

Ku zvikora zvedera kobai erengwe mabhuku maku kuru emene ku kombe kuti ne undxoko hwe muntu hwaenda ku chikora chinechi hwato kura mabhuku aya anoto sara ari mu mbatso dzano mbonyerwa meyi ende ko erengereyo nguva imweni muno kona kuto kumbira meyi enda nawo mweizo petudza.

Kuzvikora zvedera haikwekundoramba wakati namanama nemudzidzisi wako, asi unotozvifundisawo uri wega nevanhani vako mweiningire mumakombiyuta mune mabhuku akatsokoterwemo. Makombiyuta akanaka ngekuti mabhuku achazotatuki.

Kuzvikora zvemuhlobo wepadera kwakanaka yaamho ngekuti kune mabhuku makuru anoerengwa. Unotopinda mumhatso mwemabhukuwo, woerenga urimo wapedza wosiyemwo, asi kuti weida kuenda naro koerengera kumhatso, unorikumbira wonyorwe pashi.

Mwana aende kuzvikora zvemihlobo yepadera zviya unosise kutozwe kuti uripakanyi zveshe zviro zviripo zvekushandisa kunyazwi pekuwata, zvekurya nepekutofundira pakona.

Munyika zvikora zvemuhlobo yepadera dera zvishomani kwemene hino zvotoake mphatso dzemuturikidzwa zana nezana kuitira kuti mwana weshe aonekwe eipinde pazvikorapo asasare sure asingafundiwo.

Kunosise kubaanga kune musiyano pakati pezvikora zvepashi pashi nezvepadera ngekuti vana avangazotofundi veindoti zvakafanana peya kubeni azvizi kutodzana.

Weigume pantaraunda zviyani unosise kuzwe mututu uninuhwira zvosiyana nezvikora zvedzasi, zvedera izvi ana anosise kutozvidakarirawo kuti vazoendawo kunenge kweifunde vanamukoma nanataita vavo ngekuone mifodho yavanotirwa variyo

Kuzvikora zvemihlobo yepadera kune vana vakawandisa yaambo vanonga veigarepo. Zveshe vanonga veidziitira, zvakafanana nemishando yekumbatso kwavo. Nguwa imweni zvekushandisa zvinokone kushomeka.

Kuzvikora zvedera kunonga kwakabachena yaambo, kuti joso kunga kahope keshoko. Ngekuti antu anosise kutokuemura kuti vakuende kofunda kuchikora chakadai, navovo vanozozvidakariravo kuendeyo.